een halkaan waxaa ku jiro doors iyo

en halkaan waxaa yaaalo jiko iyo birta canjeerada iyo daboolkeeda. jarmad iyo baaquli iyo bakeeri aa meeshaan yaalo

een halkaan waxaa fadhiya gabdho waxey diyaarinaayaan imitaxaan haday noqoto waraaqad iyo qalin

Meeshaan waxaa yaalo afar kolulayso midna africa ka dadan tahay waa kululayso

een halkaan waxaa taagan 3 nin

Saxankan waxaa ku jiro iyo basbaas yaan salaato yaa canjeero

Saxankaan waxaa saaran malay simir soon, basal barborooni

Halkàani waxaa fadhiyo gabdho iyo niman hortoodana waxaa yaalo miis cadaan iyo miis kale oo gaduud ah waxayna ku fadhiyaan kuraas .

Waa miis waxaa saaran ubax midabkiisii yahay caddaan cagaar miiska waa qaxwi